osebenzayo kwezempilakahle ukhanya exwayisisa abantu mhlawumbe ngomkhuhlane obhahileyo njengoba nanku egqoke lezinto zokuzivikela uyabatshengisa lapha kumakhala ekhukhwini amthwele ngesandla

umuntu ozivikela ngendlela ephezulu ogqoke isahika esimhlophe wafaka lesembatho ezivikela emikhuhlaneni engatholakala ngokuthinta umuntu

Omama abatshiyeneyo, basemtholampilo. Bahambisa abantwana esibhedlela. Mhlawumbe kumacheckup. Ukuyahlolwa ngeminyaka etshiyeneyo. Bekhanya beludwendwe, khonapha emtholampilo. Kuyindlela yokubasiza ngakhona, eyenzakala kumtholampilo, emikhulu. lemincane.

Abafundela ezempila kahle begqoke izayeka ezitshiyeneyo begqoke lamabhatshi amhlophe atshengisu ukuthi bafundela kwezempila kahle bakhanya beseclasini belokuqedisisa belalele kakhulu okufundiswayo

Udokotela ogqoke izembatho zokuzivikela emikhuhlaneni lama gilovosi ukhanya ejova ogulayo ukwenzelu kuthi athole usizo bekhanya besemthola mpilo . Lapho okutholakala khona usizo olutshiyeneyo .

Izinto ezingezelela umkhuhlane wetshukela lezinye eziwuyehlisayo umkhuhlane lowu. Mhlawumbe unganatha izinto ezinjengalezi ezifakwe oxa itshukela yakho iyakhwela emzimbeni kodwa lezi izinto eziyizthelo lamaphilisi kuyenza ukuthi itshukela lakho emzimbeni lime lirayithi lisendaweni.

Indawo lapha okuyenzelwa khona ukuhlolisiswa kucubungulwa kwabantu emtholampilo. Lapha sibona udokotela ukhangela mhlawumbe yi scan mhlawumbe yi x-ray umuntu owakwenza emtholampilo efuna usizo.

Phakathi kwe laboratory zezibhedlela ezinkulu okuhlolwa khona abantu behlolwa ngaphakathi ngemitshina emikhulu mhlawumbe bethathwa ama scan mhlawumbe ama X rays emtholampilo emikhulu.

Umtshina osebenza ukuhlola abantu abaphathekileyo etholakala emtholampilo eyakhona. Ngowokuhlola abantu abaphathekileyo emtholampilo leyi mitshina okuthiwa ngama"Radiograph".

Amatshubhu asebenzisa ukunika umuntu ogulayo, osesibhedla, ukudla. Nxa umuntu egula kakhulu, kwesinye isikhathi eseICU, engakwanisi ukuvula umlomo. Kusetshenziswa amatshubhu lawa. Ayabe efa, ayabe engama, engamanzi, enganii ngamanzi, kodwa kulokudla konke, okudingakala ngomzimba, kulama nutrients wonke, umzimba owadingayo. Kuyabe kuhlatshelwe emzimbe

Leyi yimithi eyokulapha izinto ezitshiyeneyo ezithiwa ngama allergy. Imikhuhlane oyithola ungadla okuthize kumbe ungaba sendaweni ethize okungahambelani lomzimba wakho. Umuthi lowu uyelapha khonalokhu okuthiwa ngesilungu ngama allergy okuthola ungadla into okungamelanga uyidle emzimbeni ubesusiba lesifo kumbe lerash.

Le yimithi yokukhwehlela etshiyeneyo esitshengisa ukuthi mhlawumbe nxa ulomphimbo obuhlungu uyanatha wonalo umuthi obhalwe tylenol kumbe nxa ule ulomkhuhlane woqhuqho kumbe owomqando lokukhwehlela imithi ke etshengiswe lapha ngeyakhonalokho.

Amaphilisi alapha izinto ezinengi kukhanya ngathi angabe eselapha umkhuhlane wenhliziyo. Alombala oyigreen oluhlaza tshoko. Amanye asemagabheni, amanye asemabhokisini, amanye asemapheoheni kodwa kungamaphilisi imihlobo etshiyeneyo.

Lapha yinhlanganiso ethile. Etsho ukuthi kumele kubonakale izinto ngamehlo abantwana. Ukubona ngeso labantwana. Befundiswa abantwana into ezitshiyeneyo, okunjengokuthatha impikitsha. Okuthiwa yiphotography, ngesikhiwa. Njalo ukuthi bebengabantwana abaqakathekileyo emphakathini. Abalesisindo esingaka.

Inhliziyo ezithabileyo zikhanya zitshengiswe kudwetshwe inhliziyo ezintathu lezandla eziluhlaza okombhida ziphakanyiselwe phezulu okutshengisela ukuthaba okukhulu kwenhliziyo. Inhliziyo ezithabileyo.

Osebenza kuma Laboratory ekhanya ecubungula ngemicroscope ebona izinto ezincane sezinkalakatha ngawonalowo umtshina obizwa ngokuthiwa yi microscope ,ugqoke lempahla ezimhlophe ezokuzivikela endaweni enjenge laboratory ukwenzela ukuthi angabambi okunye okungacina kumlimaza isikhumba sakhe

amaphilisi apakitshwe kahle emabhokisini awo mhlawumbe kusemtholampilo mhlawumbe kukuma phamarcy kodwa ngamaphilisi apakitshiweyo asitshengisa ukuthi athathwa ngangaki ngaki

Lapha abantu bafunda ngezo ngezempilakahle yengqondo, bexwayiswa ngezinto ezitshiyeneyo. Sibona ophambili kunguye okhanya ebafundisa esenza leyo khampeyini egqila e ekhangele ukuphilakwahle kwengqondo yabantu.

Izihlahla ezihlukahlukeneyo ezilapha ngokwesintu, ezilembala etshiyeneyo esinye sibomvu, esinye siluhlaza esinye ungani siluthanga thizeni. Yonke le imbala itshengisa, ikhomba izihlahla ze sintu ezitshiyeneyo.

Isithelo seganga esiluhlaza esilamahlamvu amakhulu okukhanyu kuthi siyasiza kwezempilakahle . Kodwa kuyisithelo sesintu esisebenza ukulapha izinto ezitshiyeneyo . Kukhanya siyakhula sibili sibesikhulu ngendlela amahlamvu aso ame ngaso.